Imbere y'ishure hari imodoka zibiri izo modoka ziri mbere y'intebe intebe ndende z'imbaho hama imbere y'izo mbaho naho hari abanyeshure bahagaze kandi hari n'ibiti birebire bifise amashami.